Waa miiska waxaa saaran saxamiin cadaan ah maro cadaan ayaan saaran

Waa qol waxaa yaalo sariir darbi daah ayaan ku xiran korna waa cadaan leer yaa daraan

Meeshan waxaa yaal qalin lagu dabeeyo taleefannada waxaa uu leeyahay meel la geliyo xargaha midabkiisa waa qalin

Bismillah waxa hada ii so baxay Xafado qurux badan kor oo kor yahay baluug darbigiisuna yahay Cadaan dhulkiisu oo yahay cadeys oo fidsan yahay sida laamiga oo kala ah oo lamiyada xafadaha xafado yaroo faashiyon ah

Waa laba dhagood oo dahabi ah oo gudad iyo jaalle isugu jiraan oo yaalaan meel caddaan ah

Bismilaah waxaan hayaa cabaayado gacmahooda uu yahay cadays ee Korna boorso iyo waxaa ku jiro kabo cagaar ah boorso cagaar ah, boorso dahabi ah kabo cadaan ah, boorso cadaan ah, kabo dahabi ah, boorso dahabi ah iyo boorso cadaan iyo kabo cadaan ah

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda mid geed baxaysa oo caleemo leh waana bal

Waa laami waxaa maraayo gaariyaal laamiga agtiisa waxaa ku yaalo geedo dhaardheer

Bismillah waxaa ii muuqdo gaari nin wada oo mooto ah iyo gaas cayaal meel yaalaan oo buluug ah waana sawir xayeysiis ah

Waa guri midabkiisii yahay jaalo darbi wa ajaalo

Waa gabar xijaabkeedu yahay madow makarafoonkeedu yahay madow jiginteedu yahay madow waana madaraso arday ayaa gadaal fadhiya

Waxaa ii muuqda boom bala caddaan waxaa ku jira shati gacmo dheero ah meesha uu yaalay waa qaxooy darbiya ka danbeeyo oo cadaan

Wa sawir xayeysiis ah waxaa ii muuqdo piiza midabkiisu yahay jaale taleefanno

Waa qol waxaa ka ifaayo reer caddaan ah waxaa yaalla fadhi cadaan barkima saaran yihiin miis

Meeshan waa jiko waxa ay leedahay qaanado iyo ku-shiinka wax lagu karsado kalarkeedu yahay qaxwi iyo cadaan

Waa saxan cadaan waxaa ku jirta qoraal hilib basaal banbanooni

Waa carwo waxaa ii muuqda Dharka Ilmaha yar yarka ah waana jaakado

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex islaan mid waxay wadataa gaari gacan waxayna qabtaa xijaab jaalo ah midna waxa wadataa iskoobo xijaab qaxwi iyo dirac cadays mida kale waxay wadataa iskoobo iyo xijaab guduudna way xiran tahay

Waa saxan waxaa ku jira khudaar ambeega khudaar cagaaran oo karsan

Bismilaah waxa iga so hor baxay Saddex gabdhood wajiga kalar u kala marsan yahay mida u horeysa Wajiga hore wa gaduud Tan kalana wa baluug Tan korana wajiga korana Wa gaduud wajiga hoose wa baluug mida kalana Afka wa gaduud korna wa baluug all waxay wataan saddex maro kala nooc ah

Meeshan waxaa ku yaalla guri daba dhismo ku socdo oo laga dhisaayo mataleel waxa uu leeyahay daaqad wayna furan tahay meel banaan ayuu ku yaalla

Waxaa ii muuqday xaafado iyo guryo oo duudunsan iyo geed cagaaran

Waxa iga so horbaxay gasac nociisa baluug yahay birtiisana yahay baluug korkiisana yahay lo ay joogto lo'dana meel cagaar ay joogto oo doog ah korka ka sii koreya doga ah jaalo oo bulug yahay dabolkiisa kor cagar yahay magaca cagaar ah gaduud ah barxadana tahay barxad meel cadeys ah oo kale ah

Waxaa iga soo hor baxay diktoor oo gabar waxbaraayo wuxuu wataa maqas iyo galoofis

Waa meel banaan waxaa jooga wiilal wataan khamiistay cadaanka fiican nin ayaa taagan geeska oo wataqabaysa cadaan

Waa isbitaal waxaa yaalo alaabta ay qaataan dadka curyaanka oo lugta ka jaban waana biro farabadan

Meeshan waxaa ku yaalla qol darbigiisu waa dhalo waxaa taalo arrimahaajo ka fiican dhulkiisuna waa caddaan

Guri dhismo ah waye waxa ku jira afar rag midka ugu horeya waxuu wata koofi iyo funanad iyo surwaal meshana wa bulkeeti dhulku yal kan ku xigana Waxuu wata funanad madow ah iyo surwaal kan kalana waxuu wata fananad kor gaduud ka ah hoosna Cadaan ka ah iyo surwaal mid kalana waxuu wata surwaal garan iyo moobeyl

Gashaan waxaa kuus dhigaan boor boorka ku sawiran taleefan iyo qoraal qoraalka waa caddaan waxaan ku qoran jihaad shir

Waa musqul waxay leedahay muraayad tuubo cadaan mutuleelka cadaan

Waajikada cuntada lagu kalsoon oo u sameysan qaabka foornada waxa ay leedahay

Laami waaye marshabiyood ayuu leeyahay guryo ayaa ka agdhisan

Maxkamadow oo saaran kartoon madow ah barxadda yaallaan waa barxad mutalee ah

Waa dhage iyo kateen oo dahab ah oo saaran boom bulo madow ah waana iib suuq ah

Guri dhismo kusocdo labo nin saaran jaranjaarad midna kufadhiyo tuubo baaldi waxaasa yaalaan

Waxa ii muuqdo dhalooyin ay ku jiraan caterro iyo midabkoodu yahay guduud iyo jaalo waana dhalo haddaan ah

Waxaa ii muuqata maamo waxay gacanta ku wada geeda qashin ah oo cagaaran waxa ay wadataa xijaab ra

Waa qol afar gees ah leer cadan ayaa ka ifaayo geesaha waa cadaan daaqada ayuu leeyahay dhulka waa qaxwi

Halkaan waxaa ka muuqdo naag is farshaxan ah loo sawiray waxay qabtaa hijaab cadaan iyo saako orange ah background kana waa cagaar

Waa dugsi dabka saaran waxaa lagu karinayaa hilib cadaan ah biyo ayaa lagu karinayaa dugsiga

Meeshaan waxaa yaalla saxan cadaan ah waxaa ku jiro hilib karsan oo geduusan waxaa ku dhex jirta qaando

Meesha waxaa maraaya gaarid badan ayaa saaran ka arimihiisa midooday

Qaanado oo kujiraan shaambooyin midabkiisa waa guduud

Meeshan waxaa yaalo alaab dhameystiran waxaana ka mid ah fadhigii sariirihii kuraastii waxa dhan oo dhameystiran

Waa howl gudihiisa ama korkiisa uu yahay haddaan geesaha u yahay guduud dhinacyaha waa shabaab iyo

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda labo gabar oo haysta laabtoob oo fadhiya

Waa sawir xayeysiin waxaa ii muuqda taleefan yahay guduud oo qaado saddex sankaar

Waa iskuul xaafadiya gabdho waxa ay wataan dhar bilood iyo jaalle ah cashar ay qorayaan

Waa meel waddo ah waxaa joogo cadaf waxa ay hagaajineysaa waddada dhiiqa ayaa tuuran waddada waana meel wasaq ah

Waa guri dabaq oo sideed biyaano ah waxaa ag maraya bajaaj guduudan iyo dad ay mara

Waa meel dukaan waxaa lagu iibinayaa kareen nin ayaa gacanta ku haya kareen midabkiisu yahay cagaar dhalo ee ka hooseyso

Jijinta gacanta la gashto oo u eg luuluul jaalo ah background kana waa qaxwi

Waa meel suq ah waxaa ii muuqda teendhooyin iyo nin wata fanaanad jeclaa waxaa ka dambaysay bajaaj guduud ah

Waxaa ii muuqda wiilal oo fadhiya qaarna taagan oo dheelaya banaani

Waa kariim saliid ah midabkooda waa cagaar waxaana ku qoran oo liver oil

Waa qalabka lagu shiito khudaarta midabkiisu waa madow midka kalena waa caddaan kuwa wax shidana waa caddaan iyo madow

Waa hool waxaa iskugu imaaday gabdho iyo maamooyin qur-aan ay akhrinayaan kuraas guud ay ku fadhiyaan

Guri oo cusub dhismo ku socdo dhismihisana ey ka sheqeynayan sedax midka kale na ow joogo hoos midka ow wato baldi iho moqorof

Waa qol waxaa yaal kuraas iyo miisaas oo qaxoow ah darbiga waa jahlo kor waxaa ku dhagan ay si midabkiis idaacaddaan

Waa carwo waxaa yaalla saakooyin musharax sharax ah oo madow iyo caddaan isku jirjir ah

Waa arday oo fadhiyaan kuraas buluug ah waxa ay wataan khamiisyocaddaan waana meel madarasa ah

Jiko dhamaystiran oo leh kushiin meeshii lagu faraxalan lahaa iyo armaajo

Meeshaan waa meel maktabad ah waxaa yaalo dhowr buugga aada badan oo iska faala saaran

Meeshaan wax ayaa loo shaati weyn oo baduud ah waxaana geeskiisa kala yaalla ogyahay alooyin madow ah oo dhala ah